Kuni minenna gallanni mineti misilete iima la'neemmohu gallani mine ikkana biifisate ganittosiri no kincho tuga qalame buurranna qoxxeesasi biifisa

Kuni umu dananchooti misilete la'neemomhu mayii beetto umose loosidhe noota leellishshano horosino umo quxuxxure amaxxite biiffinota leellishshanno misileeti

Hodhishshaho. Hodhishshu lowo horo aannoha ikkanna misilete iima la'neemmo kaameelino uurre noo gari bayichu lowontanni dadillisanno bayichooti. Konne laeno lowontanni dadilloomma.

Tini faashinete faashinete yineemmohu babbaxxitino danita ikkanna kowiicho la"e hagiidhoommanna nadooommahu sidaamu budu uduunne uddire biifino beetto la"e lowonta baxisino"eno nadoomma.

Kuni daganna maatete. Daganna maatete yineemmohu babbaxxitini basenni dagge gamba yitino manna ikkanna misilete iimano la'neemmohuno mitto bayicho ofolle noo manna leellishshanno misileeti.

Tini murote misilete iima la'neemmohu babbaxxino muro nootta leellishshanno lawishshaho, minu mule weese haayiso babbaxxitino muro leeltannoe biiffenna la"awo mannira illete biifado base labbanno.

Kuni mu'ronna laalote. Mu'ronna laalo gatenke ikko nafara afi'neemmoha ikkanna misilete aana la'neemmohuno gorate yinanni murooti.

Tini sagalete misilete la'neemmo sagaleno illete la'ate halchishannote anino tenne sagale la'e lowonta hagiidhoomma hattono lowonta baxissannote ikkitanna ofolline itate ikko la'ate lowonta halchishannote konnira ani lowonta tashi yiino'e

Kuni sagalete. Sagale babbaxxitinno garinni loonsanni looso ikkinno daafira tini misilete la'neemmohu lalu maala gorrine loonsoonni sagaleeti.

kuni kalaqonna qooxeessaho ko kalaqira lowonta waajjishannori leellanno anino lae lowontanni dadilloomma kinna noo gari lowonta waajjishshanno bayiicho no konne la'ne anino lowontanni dadiloomma .

Kuni misilete la'neemmohu owaantete hodhishsha ikkanna babbaxxitino uduunne bayichunni bayicho sayisate horoonsi'neemmo hodhishshaati. Konne hodhishshano loonsannihu haqqetenna mini saadanniiti.

Kuni seensilleho misilete iima la'neemmohu cuuichote woyi maccate cuueeti yaamantanno horoseno babbaxxitino sarge heedhuro maccate wodhine biinfanni uduunnichooti

tini faashinete faashinete yineemmoti babaxitino diru diru kiiro daggannota ikkitanna tenne roore anga horonsirannohu meyaa beettooti.

kuri adawu agaraanoti, kuni adawu agaraano yineemori babbaxxitinori iillanonkere gargarate agarattanno dagati. misilete iima la'neemorino gamboosheho ofolte maccishitanni noore leellishanno.

Kuni daganna maatete. Daganna maatete yineemmohu babbaxxitino manna ikkanna misilete iimano la'neemmohu oromonna sidaamu budu uduunne uddirino seenneeti.

Tini odoote, odoote yaano lowo coye anfanni baayicho ikkanna misileete iima la'neemmohu itoophiyu gashshaancho abbiy ayimmedihanna woleno babbaxxitino manna leellishshanno misileeti

Tini daganna maatete tini daganna maate heedhannohu itiopiyu giddo sidaamu qoqqowi giddo afantanno kuni uddirino uduunni sidaamu bude ikkanna

Tini owaantete tini owaanteno lowo horo uyiitanno misilete iima la'neemmo hodhishshi sase goommi hodhisha ikkanna mulenni iilla hasi'ne giddine ha'neemmmo hodhishshaati.

Kuni maxaafaho. Misilete la'neemmohu fichee canbalaalla yaanno maxaafaati. Horosino fichee cambalaalla yaa maatiro badde affinokki daga nabbabbenna xinxallite sidaamimma woyi fichee cambalaalla maatiro badde affanno malaateeti.

Hayyonna budeho hayyonna budeho yineemmo babbaxxitinore ikkanna misilete aana la'neemmohu agilgilete yiananniha ikkanno mannu ayiiddira qishi'ne ha'nanni uduunnicho ikkanno

Tuni amma'note. Misilete aana la'neemmohu hawariate ikkase leellishshanno egenshiishaati. kunino horonsi'noonnihu hawariatete amma'no lellishate hasi'ne horon'sinoonni egenshiishsha ikkano.

kuni babbaxxitino dani uduuneeti. babbaxxitino danni uduune yineemohu babbaxxitino uduunee ikkanna misilete aana la'neemohu worime yaamamano uduunichooti horosino shaana mudhate shunkurta mudhate babaxxinore assirate horonsi'neemmo uduunichooti.

kuni hijaaraho. misilte aana la'neemmo hijaari biifenna seese leellanno. babbaxxitino gashshootino ikko babaxitino hare daayino manni galanno darga ikkara dandaanno.

Kuni daganna maatete, daganna maate xaano la'nummonte gede misilete biiffenna biiffe sidaamimma leellishshanni noota lae lowonta tashshi yiinoe. hagiidhoommano.

Kuni polotikaho. Polotiku duuchu garinni la'nanniha ikkanna misilete iima la'neemmohu giwirinnu looso loosirinno daga marre owaante uyine la'nanni hee'noonni. Lowo manni daye gangalatanno baayicho leellishanno.

kuni misilete la'neemmohu koatte ikkanna konne koatte loonsannihu babaxitino lalu goganniiti konne koatte wodhannohu labbaa beetto ikkannohuraati.

kuni minenna gallani mineeti. minenna galanniho yineemo woyte biifenna seese no mine leellishano. biifenna seese noo minira kawanni siqqo amaxxe callichisi uurre qaaqquno beetto ofolte nooha leellishano.

Kuni odoote odoote yineemmohu rahote afi'neemmo rahote afi'neemmo coye rahoye afi'neemmo coye doogo ikkanna misilete aana la'neemmohuno odoo shiqishanni noo manchooti.

Kuni daganna maatete misilete iimma la'neemohuno udhenna biife ofolte noo manna leelishano udidhino uddannano sidaamimma bude leelishanoha ikkanna seemansa udidhe biifino manna leelishano .

tini koattete koatte tinino babbaxitino garinni loonsanniha ikkanna kowiicho baxoomma garino assine loonsoonni gari illete la''ate halchisanno daafira lowontanni baxoomma hakkii saeno naadoomma.

Tini odoote. Odoote yineemmohu babbaxxitinno odoo macciishshineemmo doogo ikkitanna misilete iima la'neemmohuno giwirinnu looso odeessanni nooha lae lowonta hagiidhoomma.

Tinni mininna dubbu saadaati misilet iima la'neemohu mini saada saa ikkitanna horoseno babbaxxitino horo uyitano lawishshaho ado, buuro babbaxitino hakii sae maala ikanna babbaxitino horo uyitano mini saada ikkitanno.

Kuni bunu minenna sagalete mineeti. Konne bununna sagalete mine noori qooxeessise biifinokkiha ikkino daafira qoxeessasi biifisse biinfinsiro biifado ikkanno mineeti.

Tini biifisate biifisate yineemmohu babbaxxitino basera biifinsanni la'anno mannira illete biifinnore loonsanni. Misilete iima la'neemmohu sargete loonsoonni illetenni biifado ikkino garinni leellishshanno misileeti.

Tini murote murote yineemmohu babbaxxitino garinni fultannore ikkanna misilete iima la'neemmohu fultino muro muuze ikkitanna qooxeessaho noo gari biifado ikkinokki daafira aanaseno ishinu nooha leellishanno konne ishine hoolle biifadu garinni heedhuro biiffanno muro ikkitanno

Kuni owaatete, owaante yineemmohu duuchu garinni uynanniha ikkanna misileete iimanno la'neemmohu dikkote ofolte bulle hirtanno beetto leellishshanno.

Kuni mininna dubbu saadaati tini mininna dubbu saada ikkitanna misilete aana la'neemmohu mini saada me''e yinanni saada ikkitanna noo bayichi injiinokkiha ikkasinni loeontanni giramoomma hakkiino sae ishinamoho hayisso nookkiha noota lae lowontanni dadiloomma.

Kuni suppermaarkeetete mirteteti suppermaarkeetete mirte yineemmori hasi'noonnire baalare afi'nanniha ikkanna misileete iima la'nannihu meyaa beetto ikko qaaqqullu seensille agarranni uduunnicho noota leellishshanno.

Kuni hodhishshaho hodhishshaho yineemohu manchi beetira lowo horo aannoha ikkanna misilete iima no la'neemohu babbaxitino uduune hogophine harate horoosi'nanni hodhishshati.

Tini godo'lete tini godo'leno biifadonna banxanni godo'leeti doyiichcho qanse badheenni kaase worre godo'linanni godo'le ikkitanna tenne godo'le roore anga qaaqquullu ikko jajjabbu godo'la baxxanno godo'leeti

Tini hayyonna bude sidaamu daga giddo afamannoho. Misilete iima la'neemmohu hayyonna bude uduunnensa uddire biifino garaati. Kuni budu uduunne uddire biifinohu hagiirre ikkino daafiraati

Kuni minenna gallanni mineeti. misilete aana la'neemmohu biifinokki mine ikkanna huxxu qooxeessira saa noota leellishshanno misileeti. konni qooxeessira biifinori nookkiha ikkanna qooxeessa fiine biifinse mineho qalame ganne biifinsiro roore biifanno.

Kuni booharranni mereershi babbaxxitino manni babbaxxitino basenni dagge ko bayicho wayi xeicho loonsoonniwa dagge boohaartanno. Hakkii sa'ne biifinse worroonniwa ofolte hasidhinore baalare agganni heedhanno.

Kuni bununna sagalete mineet bununna sagalete mine noohu baxisannohanno ikkiro huluulisanoe woy giwisanoehu doogote mereero nooha lae lowonittani huluulamooma kawaani tayinse sa'nanihu kaameella sa'ano doogo ikkasenni lowonittani waajjooma

Kuni minenna gallanni mineeti misilete iima la'neemmohu gallara loonsanni mine ikkanna su'misino sheekka yaamamanno horosino babbaxitino galateno ikko sagale loosirate horonsi'neemmo mine ikkanno.

kuni koattete. Koatte yineemmohu lalu goginni loonsanni koatte ikkanna misilete aana la'neemmohu koatteno roore anga meyaa beetto wodhitanno koatteeti.

kuni muziiqaho muziiqaho yineemmohu lowo horo aannoha ikkanna misilete aana la'neemmohuno huuro biifisate horonsi'nanni uduunnichooti worroonni garino biifenna seese nooha lae lowonta hagiidhoomma.

Kuni supperimaarkeettete mirteeti. Supperimaarkeettete mirte hasi'noonnire baala afi'nanniwa ikkanna kowiicho misilete la'neemmohuno illeteyi la"ate la'ne calla agurate ikkikki inteenna coommanno garinni loonse shiqinshoyita lae lowontanni hagidhoommano naadoommano.

tini mininna dubbu saadaati misilete aana la'neemmohuno dubbu saada giddo geedimo yaamamannoho konneno la'ayara lowonta tashshi assinoe itiyopiyu giddo calla afamanno saada ikkasi ikkasi laoomma daafo lowontanni tashshi yiinoe

Kuni sumudaho. Sumudaho yineemmohu sidaamimma leellishshanno malaate ikkanna misilete iima lalneemohuno sidaamu miidiyi networke ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni muronna laalote. Muronna laalo babbaxxitinno horo uyitannonke laalchooti. Misilete iima la'neemmohu kaaroote yaamantanno muro ikkanna horoseno ille buuxxe la'annokki mannira buuxxanno gede kaa'litanno muro ikkase leellishshano.

tini odoote odoote yineemmoti babbaxitino danita ikkitanna kowiicho lowonta hagiidhoommahu sidaamu qoqowi gashshaanchi xawoho haranni nooha lae lowonta hagiirsiisinoe.

giwirinnaho misilete iima la'neemmohu qosta yaamamanno horosino qaamattimma horonsirate horonsi'neemmo muro ikkanna ..

Kuni biifisaho. Misilete iima la’neemmohuno babbaxxitino minna woy amma’note albaanni worre biifinsanni awawa ikkanna, cherchete aanno horo illete la''ate halchishannoha ikkasi leellishanno.